Anyigaxɔ aɖe si ke godoo eye wogbɛ kple ebe eye nyɔnu aɖe kple ɖevi eve aɖewo le fefem. Nyɔnua kɔ etsi le etre me eye wònɔ tɔtrɔɔ ɖe tame na ɖevi ɖeka.

Ame atɔ̃ aɖewo le ŋɔnudrɔƒe aɖe eye Amɛrika flaga le wo gbɔ, Ɖeka nye nyɔnu eye ene nye ŋutsu, kpovitɔ aɖe hã le wo gbɔ eye ame ɖeka tsɔ asi dzi eye wònɔ adzɔgbe ɖem.

Ɖevinuwɔmetɔ kple woƒe dzilawo wɔ nɔ anyi ɖe ŋu mɔ to aɖe. Ɖevi eɖewo me do awu o eye ɖe wo do awu. Dzokeke tɔ aɖe va yina. Ame aɖewo ha le teƒe.

Ame aŋdre aɖewoe nye esi le ƒome aɖe me. Wodo awu amadede vovovowo. Nyɔnu eve, ɖeka bla ta eye ɖeka mebla ta o. Nyɔnu si mebla ta o lé gago aɖe ɖe asi, nuɖuɖu aɖe le eme.

Xɔme nyakpɔ aɖee nye esi, ekplɔ aɖe li kadi aɖe hã li seƒoƒo aɖe li agbalẽ aɖewo le nudraɖoƒe eye zikpui eve aɖewo hã le exɔa me suɖui eve aɖewo hã le xɔa me.

Dziƒotsi aɖe nɔ dzadzam le teƒe aɖe, enɔ dzadzam sesɛ̃e ale gbegbe eye ŋutsu kple nyɔnu aɖewo hã wolé awuxe yibɔ aɖe ɖe asi nɔ le tsia me.

Aƒe aɖe mee nye esi eye wogba exɔa kple ziŋglia lo kaŋtsi, abladzoti aɖewo le aƒea ƒe megbe eye ati aɖewo hã wokplɔe ɖo

Dedienɔnɔgbɔkpɔkpɔ alo kpovitɔ aɖewo lé nyɔnu aɖewo nyɔnua ɖeka do awu yibɔ eye ɖeka do awu dzɛ, kpovitɔ ɖewo ɖɔ gaŋkui eye wodo awu yibɔ.

Nyɔnuvi aɖewo kɔ nunana vovovowo lé ɖe eta, wotsɔ dzonu hã de ekɔ na wo, dzonu hã le alɔnu na wo.

Tokɔ aɖe metɔ aɖewoe nye esiawo. Wole ame enyi. ŋutsu eve, nyɔnu ɖeka aɖe nɔ anyi eye wòlé ɖevi aɖe ɖe asi. Ɖevi eve medo awu aɖeke o.

Nuɖuɖu kple nonono aɖe nɔ edzi yim le ama ɖewo dome. Nuɖuɖu vovovowoe eye ama ɖewo hã wodo awu amadede vovovowo abe yibɔ, dzẽ kple bubuawo.

Mɔzɔla ɖewo ŋu tso woƒe nɔƒewo. Wokla woƒe bagi vovovowo eye wonɔ zɔzɔm le gbeme, ɖevi aɖewo hã wole wo dome eye ati aɖewo hã nɔ teƒea, ame aɖewo hã tsi atsitre eye wonɔ wo kpɔm.

Ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖe wonɔ nu ɖum eye ɖevia nɔ nuɖuɖua do ne ŋutsua. ŋutsua ɖɔ gaŋkui, gatsi kplu kple agba nɔ kplɔ dzi na wo.

Ƒometɔ etɔ aɖewo nye esi. Ɖevi ɖeka le wò dome eye ŋutsu kple nyɔnua wo awu ɖeka ŋgbi. Ƒeɖuɖu ti ɖeka aɖe le woƒe megbe eye ŋutsu kle nyɔnula wo nɔ anyi ɖe anyigba

Dzidzɔkpɔƒe aɖe enye esi. Ame vovovowo le tsi lém le tɔ aɖe me. Eɖewo do awu eye eɖewo medo awu o. Eɖewo do nu vovowo abe dzẽ, ʋie, blu kple vovovowo.

Dunyagblɔla aɖewo nye esia tsi atsitre ɖe mɔ aɖe dzi. Wokɔ abɔ eve dzi eye gbadagbe aɖe hã nɔ wo dome. Wokɔ aflaga aɖewo hã dzi eye ŋutsu aɖewo do awu ʋie kple yibɔ.

Ɖevi nuwɔmeta aɖe nɔ anyi ɖe nuwɔametɔ ƒe zikpui aɖe me. Ɖevi aɖe hã le du ŋum gbɔna ɖe egbɔ. Ɖevia do afɔkpa ʋi eye wodo awu hã ʋi.

Dunyagblɔla aɖewo le sewɔtakpekpe me. Ɖewo do awu ʋi eye ɖewo do awu yibɔ. Gbadagba aɖewo hã le wo dome eye akɔdada ƒe nugo aɖe hã le afi ma. Eƒe amadede enye ʋi.

Nyɔnu aɖe nɔanyi ɖe atikutsetse aɖewo gbɔ hele nukom eye wotsɔ afɔ da ɖe afɔ dzi, atikutsetsea ɖewo ƒe ŋkɔwoe nye atadi, aɖiba, atɔtɔ, peya, amlaŋgo kple bubuawo.

Ɖevia ɖewoe nye esiawo, wonɔ anyi ɖe ekplɔ aɖe ŋu eye fefe fe nu aɖewo le ekplɔ dzi, seƒoƒo aɖewo hã le exɔa me, ɖeviaɖeka nye nuwɔametɔ.

Ame ene aɖewoe nye esiawo le xɔ aɖe me, wole nu ƒom tso lãmesẽtike ŋuti eye wo ame newo katã wodo awu ʋe legbe, ŋutsua ɖeka ɖɔ gankui eye wòdo asiwu.

Nyɔnu ɖe le eƒe dzodƒe le nane nom. Nyɔnuvie le enu kom. Nyɔnuvie dzra eƒe dzoƒe ɖo nyuie. Eƒe gli le ʋi ya wo kɔ eƒe gatsi wo tsi ɖe aya me.

Ŋɔnudrɔ̃ƒe aɖee nye esi eye ama ɖewo nɔ anyi. Ŋɔndrɔ̃la ade aɖewo hã wonɔ anyi. Gaƒoɖokui ɖeka ɖe le exɔame eye Ŋɔnudrɔ̃lawo do awu si ke ƒe amadede nye ʋi kple dzẽ.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi nyɔnu eve aɖewoe nye esi. Nyɔnua kɔ kusi aɖe le ta. Ebla ati aɖe le gasɔ dzi eye wòkɔ ɖevi ɖeka ɖe megbe eye ɖevi ɖeka hã ɖe gasɔa hã ƒe ŋgɔ.

Kpovitɔ kple gaxɔmenɔla aɖewo le teƒe aɖe. kpovitwo do awu yibɔ, do afɔkpa yibɔ eye woɖɔ kuku yibɔ hã ɖe ta. Gaxɔmenɔla ɖeka nɔ anyigba kplɔm eye wodo awu dzi.

nyɔnu kple ŋutsu aɖe nɔ modzaka wɔm le teƒe aɖe wónɔ esi ƒum eye wodó nu vovovowo sike amadede wóle abe dzĩ yibɔ yi kple bubuawo

Edzofɔku aɖe dzɔ le mɔmidzraƒe aɖe le mɔdodo aɖe dzi. ebi exɔwo hã. Ebi eŋu sue kple eŋugãwo hã. Eye ame aɖewo tsi atsitre le emɔ ƒe akpa kemɛ dzi.

Mɔzɔla aɖewoe nye esiawo le keteke aɖe ŋuti wodo awu amadede vovovowo abe yibɔ, dzẽ ame aɖewo hã wole ketekea tame. Eye ame aɖewo hã wole anyigba. Wodo awu vovovowo.

Asitsaƒe teƒe aɖe enye esi, amewo sugbɔ le, amewo do awu amadede vovovowo abe dze, yibɔ, ʋe kple bubuawo eye eŋu aɖewo hã wole abe amadede dze kple ʋe eye asamuxɔ aɖewo hã…

Vovome dzidzɔkpɔkpɔ aɖe nɔ edzi yim le ameha aɖewo dome. Wodo awu amadede ɖekae eye woɖɔ kuku dzɛ̃. Ame ɖeka tsɔ awu ʋi aɖe tsɔ ta. Amadede vovovowo nɔ eme abe dzɛ̃, yibɔ kple bubuawo.

Modzaka ʋeɖuɖu aɖe nɔ edzi yim le ŋutsuvi kle nyɔnuvi aɖewo dome. Wo katã wobla ta. Ŋutsuviawo wodo awutewui si ke woƒe amadede nye yibɔ eye nyɔnuviwo hã wodo awu sike woƒe amadede le dzi.

Ame aɖewo nɔ anyi fefeɖaŋuwɔƒe aɖe. Wonɔ anyi ɖe zikpui dzɛ̃ aɖe me. Wole fefewɔwɔ kpɔm le ŋkuɖaŋumɔ aɖe dzi le ŋutsu kple nyɔnu aɖewo dome. Ŋutsu kple nyɔnua wole wonuiwo.

Dukplɔla ƒe aɖewoe nye esiawo le mɔdodo dzi yina. Eye ŋudzɔla aɖewo hã le wo ŋuti. Eŋuawo ƒe amadede ye yibɔ.

Nyɔnu ƒometɔ etɔ̃ aɖee nye esiawo, wobla taku amadede vovovo eye eve le agba klɔm le gagba aɖe me ɖeka aɖe le nu kplɔm kple atixali eye gaze hã le wo gbɔ

Ame aɖewoe nye esiawo le fefem le tɔ aɖe to. Ɖewo do awu eye ɖewo medo awu o. Ɖe ku etsi kɔ le nu nyam eye agɔ ŋu aɖewo hã le eto dzi eye ameawo le dzidzɔ kpɔm.

Ame aɖewoe nye esiawo le kadzodzo fefe fem le teƒe aɖe eye ati aɖewo hã teƒea, exɔ aɖewo hã wole eye wodo awu amadede vovovo.

Ʋeɖuɖu aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe le ame etɔ̃ aɖewo dome. Ame aɖewo hã nɔ ŋu ƒom. Eŋua ɖewo le lɛgbɛ eye eŋua ɖewo hã le vɛ̃. Ame ɖeka de awutewui ʋe eye wònɔ ŋuvi aɖe ƒom.

Exɔ nyakpɔ aɖe me nye esi. Zikpui ʋi kple ekplɔ ʋi aɖewo li. Ame ɖewo hã nɔ anyi ɖe zikpuia me eye kaɖi vovovo aɖewo hã le wogbɔ. Xɔme nyakpɔ ŋutɔ.

Ame aɖewo nye esiawo le kame tem eye eɖewo nɔ zikpui aɖe me. Wodo awu gbemumu eye ati hã aɖewo ele teƒea exɔ ʋi aɖe li eye ŋutsu ade aɖewo le bɔlu ƒom.

Watseɖaɖa, abladzoɖiɖitɔtɔe, kokloziɖaɖa ɖeka, elã tɔtɔe, sukpagɛti, sabalatsotso kpakple kabedzi wole agba ʋe aɖe me.

Ame enyi aɖewo tsi atsitre ɖe heŋusẽ ƒe mɔ aɖe ŋuti le gbe me. Wo ame enyi wo katã wokɔ abɔ dzi eye wodo awu dzɛ̃ legbẽ aɖe.

Ame hatsotso aɖewpe nye esiawo le asime. Eɖewo nɔ anyi eye ɖewo bla eta. Ɖewo hã kpa vi ɖe eme eye wodo nu amadede vovovowo abe dz0, yibɔ, watawata, gbemumu kple bubuawo.

Lamesesẽtsikedzraƒee nye esi. Ŋutsu etɔ̃wo aɖewo le teƒea. Eve do awu ʋi eye ɖeka hã do afɔkpa yibɔ. Atike vovovowo li eye wole amadede vovovowo hã me abe, dze, yibɔ, blu kple bubuawo.

Lɔriŋu aɖee nye esi wotɔɖe exɔ aɖe nu. Ame aɖewo hã le teƒea. Eɖewo do awu ʋe. Edzi kple anyi eye ɖewo hã wodo awu yibɔ. Ɖeka hã ɖɔ kuku gã aɖe.

Kplɔ yibɔ aɖe dzi enye esi, agbalẽ dzee kple ʋe aɖewo le, seƒoƒo aɖe hã le eye agba ʋe eve aɖewo hã wole. Sikaga aɖewo hã wole ekplɔa dzi eye ekplu ʋe aɖe hã le asi na ame aɖe.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewoe nye esiawo le exɔ aɖe me, eve do awu ʋe eye wonɔ anyi, ɖeka nɔ anyi ɖe atikla aɖe dzi eye ɖeka do awu gbemumu eye wòtsi atsitre. Nyɔnua ɖeka nɔ nu ƒom na wo tso lãmesẽ ƒe atike ŋu…

Bɔmenyakpɔ aɖee nye esi si ke seƒoƒo aɖe le zikpui ade aɖe hã le kplɔ aɖe ŋuti. Zikpuiawo ƒe amdede nye dzi.

Mosilemitɔ aɖewo nye esia le woƒe gbedoxɔ aɖe me. Gbedoxɔ me nyakpɔ ŋutɔ, mosilemitɔ aɖewo do awu legbe eye ɖewo hã do awu legbe yibɔ.

Xɔmenyakpɔ aɖee nye esi. Wokɔ amadede ʋi kɔ si ɖe eme. Nɔnɔ me tata mɔ aɖe le kplɔ aɖe dzi eye kaƒomɔ aɖe hã lee. Kɔmpita aɖe hã le eye agblalẽ hã kpe ɖe wo ŋu.

Avɔ nyakpɔ aɖewo le teƒe aɖe eye amadede vovovowoe nɔ avɔwo so abe dzi, yibɔ, gbemumu, aŋkpa ɖiɖiɖ kple bubuawo.

Nuwɔameŋutsu aɖe enye esi bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi bɔbɔ aɖe me le enɔ aboƒoƒo kpɔm le nukpɔmɔ aɖe dzi. Edo afɔwui ʋe eye wòtsɔ afɔ ɖeka da ɖe zikpi aɖe dzi

Dzofɔku aɖe nɔ dzɔdzɔm le teƒe aɖe. Dzoa nɔ bibim aleke gbegbe eye dzotsilawo hã wova dzoa tsi ƒe. Dzotsilawo do awu vovovo. Dewo ɖui kuku dzɛ̃ eye ɖewo hã ɖɔ kuku ʋie.

Nuɖuɖu kple nununu nɔ edzi yim le teƒe aɖe, ame etɔ̃ aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋuti, wole nuɖuɖu vovovo aɖewo ɖum, tsinukplu aɖewo hã le eye gatsi aɖe hã le kplɔa dzi.

Ŋutsu ve aɖewo, ɖeka nɔ anyi eye ɖeka tsi atsitre do awu ɣe, ɖɔ kuku, ɖɔ gaŋkui eye wole takomɔ ɖe asi le tako nɛ ŋutsu si ne nɔ anyi, ŋutsu si ne nɔ anyi tsɔ enu ɣii kɔ tsɔ kɔme.

Ameha aɖe woe nye esia le nusrɔm. eɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu eye wo do awu yibɔ eye ɖewo hã tsi atsitre. Kɔmpita qɖe hã nɔ kplɔ dzi le wogbɔ.

Ɖevi aɖewo nye esiawo. Wole subɔsubɔ aɖe wɔm eye ɖewomia ŋku eye ɖewo hã woŋu ŋku. Wodo awu amadede vovovowo aɖewo eye ɖewo hã wodo afɔkpa.

Lãmesẽ me nɔnɔ kadodo aɖe nɔ edzi yim le nyɔnu aɖewo kple kɔdzi dɔwɔla aɖewo dome. Kɔdzi dɔwɔlawo do awu ʋe eye nyɔnua lé ɖeviawo ɖe asi.

Eŋu aɖewoe nye esiawo. Eŋuvi kple eŋu gãwo. Wole amadede vovovo aɖewome abe ʋekple yibɔ. Ame aɖewo hã le zɔzɔm le teƒea. Ɖewo hã do awu dzẽ eye ɖewo hã do awu yibɔ. Asaŋu xɔ aɖewo hã wole.

Amehatsotso aɖewo nye esiawo le atsaƒu aɖe to eye wole fefem. Eɖewo mlɔ anyi ɖe aba dzi eye ɖewo le tsi lém. Eɖewo hã wonɔ anyi eye wole awu dzɛ̃ me.

Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe dzodoƒe aɖe, elé gatsi aɖe le asi, nu vovovowo le dzodoƒea abe kaƒomɔ, seƒoƒo vovovowo, gatsi vovovowo kple kplu alo kapu.

Ame ade aɖewo le xɔ aɖe me le fefe wɔm. Ɖeka nye nyɔnu eye ɖeka nye ɖevi. Ɖevia do awuteui ʋi eye ŋutsua ɖeka hã bla ta kple avɔ dzi.

Nyɔnu aɖe kple via et. Ŋutsuvi eve kple nyunuvi ɖeka wo ɖetsa yi ɖe seƒoƒo bɔ aɖe me be yewoa sr nu tso seƒoƒo ŋuti. Ɖeka hã le ke kum trɔtrɔm ɖe seƒoƒo bɔ me. Wo katã wodo asiwue.

Asinuɖaŋu aɖe nɔ edzi yim le ɖevi atɔ̃ aɖewo domee. Wokɔ ati kɔ kɔ wɔ lɔ̃ri alo ŋu, eve nɔ ŋuɔ me eye etɔ̃ nɔ wo tutu kple dzidzɔ.

Ʋeɖuɖu modzakaɖeɖe aɖe nɔ edzi yim le ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo domee. Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyigba eye nyɔnu ɖeka ɖe dze ata nɛ eye ŋutsua medo awu aɖeke wo.

Nyadzɔdzɔ aɖe le edzi yim le ame aɖewo dome. Ŋutsu kple nyɔnu woe. Eɖewo nɔ anyi eye ɖewo hã nɔ atsi tre. Nyɔnua ɖe nɔ anyi ɖe kɔmpita aɖe gbɔ eye ŋutsu aɖe hã ɖɔ gaŋkui.

Mɔɖaŋunyala atɔ̃ aɖewoe nye esi. Wodo awu legbe si ke amadede vovovo aɖewo le abe dzɛ̃, yibɔ, aŋutiɖiɖi kple bubuawo. Woɖɔ gaŋkui.

Sukuvi aɖewo nye esiawo le sukuxɔ aɖe me. Ɖewo do awu amadede ɖeka eye eye ɖewo hã do awu amadede vovovowo eye ɖewonɔ anyi ɖe zikpui me veveve eye eɖewo hã wonɔ anyi etɔ̃.

Ame hatsotso ene aɖewoe enye esia, wonɔ anyi ɖe ekplɔ aɖe ŋu. Wodo awu vovovowo, ɖeka ɖɔ gaŋkui eye woke agbalẽ yibɔ aɖe le nane xlẽm le eme .

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo do tsidunu ŋudodo aɖewo le teƒe aɖe le atsã me. Ɖeka de dzonu alɔnu eye woxa kete aɖe ƒe amadede le ŋɔtaŋɔta ɖe ali dzi le atsã aɖe me. Ɖeka hã ɖɔ tsɛ̃tsi.

ʋufɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi le ʋu eve domɛ, ʋu ɖeka nye amadede dzĩ eye ɖeka hã nye amadede ɣi amalewo hã le moto dzi he gbɔna afɔku la teƒe

Ame aɖewoe nye esiawo ɖi tsa yi ɖe teƒe aɖe be yewoakpɔ asinuɖaŋu aɖe ɖa, wodo awu amadede vovovowo abe ʋe, yibɔ kple bubuawo, eye ɖewo hã wokpla bagi.

Fefewɔwɔ aɖe nɔ edzi yim le enyi kple ame ene aɖewo dome. Ameawo wodo awu gbemumu eye enyia le yibɔ. Ame aɖewo le kpɔ godo ye wonɔ nu kpɔm.

Ʋeɖuɖu aɖe nɔ edzi yim le ɖevi aɖewo dome le teƒe aɖe. Ɖeviawo wokɔ avɔ vovovo kɔkɔ sa ɖe ekɔ eye wode dzonu hã ekɔ na wo. Wokɔ dzonu aɖewo hã kɔ bla eta na wo.

Ƒometɔ aɖewoe nye esi wonye ame atɔ̃. Ɖevi etɔ̃ eye wonɔ aba ʋe aɖe dzi. Ŋutsua nɔ nu kom. Nyɔnua le ɖevi aɖe ɖe asi eye wonɔ egbɔ kpɔm.

Ameha aɖewo nye esiawo le xɔ aɖe me, ɖewo do awu yibɔ eye xɔa me le ʋe, xɔamefamɔ aɖe hã le eye wole aɖaŋu mɔ aɖe srɔm le ekplɔa dzi.

Tokɔmetɔ aɖewo vovovo aɖewoe nye esi, wole kahehe fefe wɔm eye ɖewo ɖɔ kuku, ɖewo do afɔwui eye wodo afɔkpa yibɔ aɖe dzi. Ati aɖewo le teƒea.

Gaƒoɖaŋuɖela aɖewoe nye esiawo le exɔ aɖe me, wodo awu amadede vovovowo, ɖeka tsɔ gaŋkui aɖe kɔ ɖɔ ɖe ŋgonu eye wole dɔ wɔm.

Ame etɔ̃ aɖewoe nye esia le dɔ wɔm le agble aɖe dzi. Wokɔ etsiyɔmɔ kɔ le etsi yɔ ne nuku aɖewoe. Wodo awu legbe si ƒe amadede anɔ abe aŋkpaɖiɖi ene.

Kɔnuwɔwɔ aɖewo le edzi yim le kristotɔwo aɖe dome. Aɖaka aɖe le kplɔ aɖe dzi le wo ŋgɔ eye nyɔnu aɖe hã lé seƒoƒo ɖe asi. Wo katã wodo nu vovovowo.

Tokɔ aɖemetɔwoe nye esiawo, ŋutsu kple ɖeviwoe wonye eye wole flime, woyina le nuɖuɖu aɖe xɔƒe. Wodo awu amadede vovovo eye woƒe agbalẽ le yibɔ.

Nyɔnu kple ɖevi aɖewo nye esiawo le eŋu aɖe ƒom eye ɖevi ɖeka ɖe kɔ nane kɔkɔ tsɔ eta abe moslemitɔ ene le eŋu aɖe ƒom enɔ nu kom hã.

Vi aɖewoe nye esiawo kɔ woƒe vovoʋeyiʋi kɔ le du ŋumee wodo awu vovovo aɖewo, ati alo ave aɖewo le woƒe megbe eye exɔ aɖe hã le teƒe aɖe wo gbee kple ziŋglia lo kaŋtsi.

Ame etɔ̃ aɖewo. Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka. Ŋutsua le nuƒoƒo mɔ ɖe asi. Nyɔnua ɖeka xɔ gba le ehoŋliŋli aɖe me eye wokɔ fiakuku da ɖe ta nɛ eye wokɔ asi dzi.

Blemame aɖewoe nye esiawo. Eɖewoe nye gbadagbawo eye wole aŋtrɔewo ɖe asi. Eɖewo hã ɖɔ kuku eye fia aɖe le tedzi eye wotsɔ awuʋi ke ɖe edzi.

Kpetsixɔ aɖee nye esi, mudɔ aɖewo li le amadede ɖeka me, nyɔnu aɖe kɔ avɔ ʋe kɔ kpa akɔ eye wòɖɔ nu ʋe aɖe ɖe ta hã edzi evi eye ɖevia mlɔ egbɔ.

Ɖevi aɖewoe nye esiawo le exɔ aɖewo me le dzɔdzɔ nunya srɔm. Wodo awu ʋi eye wo ɖɔ gakui ʋi. Nufiala ɖe le wo gbɔ ye hã ɖɔ gakui ʋi.

Dekɔnuƒuƒoƒo aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe. Ŋutsu aɖewo nɔ anyi eye ɖewo da avɔʋe ɖe abɔ eye ɖewo hã wosɛɛ ɖe ali eye wonɔ eŋu ƒom. Ŋua ƒe amadede enye dze kple yibɔ.

Ƒome nyakpɔ aɖe nye esi. Ŋutsu kple nyɔnu kple ɖevi aɖe. nyɔnua kɔ ɖevia ɖe ata dzi eye avu aɖe hã le wogbɔ. Wo tɔ ɖe ŋu aɖe gbɔ eye woɖɔ kuku vovovo eye nyɔnu kple ŋutsua le nukom.

Ame etɔ̃ aɖewo nɔ abɔ aɖe me nɔ seƒoƒo dom ɖeka nye ŋutsu eye eve nye nyɔnu. Nyɔnu eveawo katã wodo awu aŋkpa mumu eye nyɔnua ɖeka do afɔkpa yibɔ.

Ŋuƒoƒo kple ʋeɖuɖu aɖe nɔ edzi yim le ame aɖewo dome. Amea aɖewo do nu ɖeka eye wonɔ eŋu ƒom. Wokɔ ati dzi aɖe kɔ nɔ eŋua ƒom eye ame aɖe hã kɔ asigbɔlo kɔnɔ eƒom. Ɖewo do awu ʋe eye ɖewo hã woɖɔ tsitsi.

Xɔ aɖe me enye esi, zikpui le ame aɖewo nɔ anyi ɖe wo dzi, ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe atikla aɖewo dzi eye wodo awu yibɔ , ɖewo hã wodo awu yibɔ, ɖewo hã wodo awu ʋe eye ɖewo hã wotsɔ awu kɔ kɔ tysɔ eta.

Nyɔnu ƒometɔ aɖewo nye esi. Ɖewo kpa ɖevi ɖe eme eye ɖewo ɖɔ kuku. Eɖewo do awu vovovowo abe dzɛ̃, yibɔ kple bubuawo eye ɖewo hã lé bagi ɖe asi.

Nuɖuɖu kple nunono aɖe nɔ edzi yim le ame etɔ̃ aɖewo dome, ɖeka nye nyɔnu eye eve nye ŋutsu eye wodo awu amadede vovovowo eye nuɖuɖu vovov aɖewo le ekplɔa dzi eɖe le atsi kusi aɖe me.

Nyɔnu aɖewoe nye esia le woƒe dekɔnu ɖem fiafiam to eʋeɖuɖu me. Wobla eta vovovo eye wokɔ dzonu kɔ da ɖe ekɔ na wo, eɖewo hã de dzonu alɔ..

Xɔme nyakpɔ aɖe ye nye esi. Wosi aŋɔ ʋi aɖe le eme. Nɔnɔme tata aɖewo le eme. Seƒoƒo vovovowo aɖe le eme. Xɔme zikpui bɔbɔe aɖe hã le eme eye sudue vovovowo le eme. Amedede si le sudue si enye dz0 kple bluo.

Dunyagblɔla aɖewo si wonye ŋutsu kple nyɔnu wole ɖeɖefiã aɖewo wɔm le teƒe aɖe. Ɖewo ɖɔ kuku eye ŋutsu ɖeka lé nuƒomɔ aɖe ɖe asi hele gbeƒã ɖem.

Nyɔnu aɖee nye esia tsi tsitre ɖe etɔ aɖe ƒo. Ele nudonuie aɖewo ɖe asi. Eblata eye woza avɔ ɖe ali. Edo awu amadede vovovowo. Tɔdziŋu ɖe hã nɔ etɔ aɖe dzi.

Ŋutsu eve aɖewo nye esiawo le dɔ aɖe wɔm le sikakuƒe aɖe. Wo katã wo do gakpokuku ʋie eye ka ɖe aɖe le wo ŋgɔ. Wole zɔzɔɔ yina ɖe gugu ge ɖe sika do aɖe me.

Nyɔnu aɖe nye esi eɖɔ gaŋkui eye wonɔ alɔgbɔnu kom. Ekɔ asi eve ɖo ali seƒoƒo aɖewo le teƒea. Ekplɔ vovvovo aɖewo li eye tatsi kple to aɖewo hã wo li.

Tokɔ aɖe me tɔ aɖewoe nye esiawo vovovo. Wodo nu vovovo eye ɖewo hã nɔ aba dzi. Ɖewo le tsitre eye ɖewo hã zikpui aɖe dzi. Ɖevi aɖe hã nɔ wo dome.

Dekɔnu aɖe nɔ edzi yim le teƒe le ame aɖewo dome. Nyɔnu aɖewo wosa avɔ ɖe ali womedo awu. Womedo afɔkpa hã o eye ŋutsu aɖe le koklo aɖe ɖe asi wokɔ yi na vɔ sa ge.

Asinudɔ wɔwɔ nyakpɔ aɖewoe nye esiwo. Ame aɖewo le teƒe eye wodo awu amadede vovovowo abe dzɛ̃, blu, kple bubuawo eye ati ha aɖewo le teƒea.

Gbadagba atɔ̃ aɖewoe nye esiawo. Woɖɔɔ kuku eye Gbadagba ɖeka mlɔ anyi ɖe anyigba. Wo ame eve wodze klo ɖe egbɔ eye wonɔ nane wɔ nɛ. Eve hã tsa atsitre ɖe wogbɔ henɔ wo kpɔm tututu

Nuɖuƒe aɖe enye esi. Ame vovovowo aɖewo li eye wodo awu amadede vovovowo abe dzɛ̃, ʋie, yibɔ kple bubuawo. Wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ godoo aɖe ŋu eye wonɔ nu kom.

Nyɔnu enyi aɖewo nye esia le xɔ aɖe me. Wole nu ƒom le woƒe degbe me. Nyɔnu adrɛ nɔ anyi eye ɖeka le tsitre henɔ nu ƒom na wo. Nyɔnua ɖeka ƒe taɖa le ʋi.

Tukpa ƒe ta aɖewoe nye esia le ekplɔ aɖe dzi , ŋutsu aɖewo kɔ le fefe wɔmee, ŋutsua ɖewo do awu yibɔ, ɖewo do awu ʋi, ɖeka aɖe hã nɔ zikpui aɖe dzi.

Ɖeɖe nyɔnuwo ƒe kpovitɔ aɖewoe nye esiawo. Eɖewo ɖɔ tsitsi eye eɖewo meɖɔ tsitsi o. Eɖewo ɖɔ kuku yibɔ eye eɖewo hã ɖɔ kuku ŋutɔ. Eɖewo hã lé etu ɖe asi.

Dzoka ɖe dɔwɔla eve wonɔ dɔ wɔm tso dzoka aɖe ŋuti. Woɖɔ kuku ʋi eye wodo awu legbẽ. Gago aɖe hã nɔ teƒea, eƒe amadede enye dzɛ̃. Lilikpo hã nɔ xixea me.

Xɔmenyakpɔ aɖee nye esi. Kaɖe wokle eɖi eye xɔmezikpui bɔbɔe aɖewo hã wo li. Suɖui aɖewo hã wole exɔa me eye ekplɔ aɖe le nɔnɔme godo aɖe me hã li.

Dzɔdzɔme aɖee nye esi, ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe esɔ aɖe dzi, edo awu ʋie eye wòɖu kuku yibɔ edo afɔkpa yibɔ eye wòlé ati vi aɖe ɖe asi, ede ka nu na esɔ la.

Ame wuieve aɖewo nye esia sɔ ɖe mɔ aɖe ŋu. eve nye nyɔnu eye ame ewo nye ŋutsuwo. Wodo awu vovovowo abe ʋi, dze kple yibɔ eye mɔ la ƒe atatsi le amadede blɔ.

Ʋeɖuɖudzidzɔkpɔkpoɔ aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe, ɖevi ene aɖewo do enu le atsia me, ŋutsuvi ɖeka sa avɔ ɖe ali eye wodo awutewui ʋi, nyɔnuviawo hã wotsɔ dzo kɔ da ɖe ekɔ.

Mɔɖaŋunyala ŋutsu aɖewoe nye esiawo. Nyɔnu kple ŋùtsuwoe eye ɖewo ɖɔ gakpokuku ʋe eye woɖɔ tsitsi eye ɖewo hã woɖɔ gakpokuku dze. Wo hã woɖɔ tsitsi.

Ŋkukpɔnutsaɖilawo aɖewoe nye esiawo le xɔ aɖe me. eye nutata vovovo aɖewo le exɔame eye wole ekplɔ̃ aɖe ŋu. Kplu aɖewo hã le ekplɔ̃a dzi.

Xɔme nya kpɔ aɖe enye esia eye zikpui bɔbɔ aɖe le eme. Eƒe amadede le ʋie. Suɖui eve aɖe le zikpuia me eye nɔnɔmetata aɖewo hã le gli ŋu eye seƒoƒo aɖa hã le xɔa me.

Eŋu aɖewoe nye esia wole zɔzɔm lɔ̃rimɔ aɖe dzi, dziƒoxɔ aɖewo hã wole teƒea, ame aɖewo hã wole eye wodo awu amadede vovovowo abe yibɔ, dzee kple bubuawo, eŋu aɖewo hã wole amadede ʋe me.

Asinuɖaŋuɖela aɖewoe nye esiawo ɖeka do awu ʋi eye ɖeka do awutewui yibɔ wolo woƒe asinudɔ ɖem fia to aŋɔsisi me, aŋɔa ɖewo ƒe amadedewoe nye dzɛ̃kple bubuawo.

Dzidzɔkpɔkpɔ ʋeɖuɖu aɖe nɔ edzi yim ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖewo dome le teƒe aɖe. ŋutsu aɖewo do awutewui yibɔ eye nyɔnu aɖewo hã wodo awu vovovowo. Wokɔ afɔ dzi eye wole ʋe ɖe ɖum.

Tsadilawo alo mɔzɔla aɖewo le mɔsɔm le tɔdziŋu ʋi aɖe me. Wodo awu amadede vovovowo abe ʋi, yibɔ kple bubuawo. Ame aɖewo le ko dzi eye wo le wo ɖem tso eŋua me.

Asinudɔwɔla aɖewo tu exɔ nyakpɔ aɖewo ɖe mɔ aɖe to, ŋu vovovowo aɖewo le emɔ la dzi. Eŋu abe dze kple bubuawo. Mosilemi tɔwo ƒe xɔwo aɖewo hã le teƒea.

Ʋeɖuɖu dzidzɔkpɔkpɔ aɖe nɔ edzi yim le nyɔnu kple ŋutsu aɖewo dome le teƒe aɖe. Nyɔnuawo do awutewui yibɔ eye wosa avɔ ɖe ali. Ŋutsu aɖewo hã wodo awu ɖekaŋgbi.

Ŋutsu aɖewoe nye esia le ameɖibɔ me eye wonɔ amekuku aɖe ɖim. Eɖowo do awu ʋie eye eɖewo hã ɖɔ kuku ʋie. Eɖewo ɖɔ ŋɔtiwu eye eɖewo do awu amadede vovovowo.

Asitsala ɖaŋuɖela woe nye esiawo le xɔ aɖe me. Ɖewo nɔ anyi le ekplɔ godo aɖe ŋu. zikpui bɔbɔe aɖewo hã le exɔa me. Meɖe ke menɔ wodzi o.

…dzikpɔla aɖewo enye esiawo, ɖewo kɔ aflaga ɖewo ɖe dzi, amadede yibɔ kple dzee le eme, ɖewo do awu ʋe eye ɖewo hã wodo awu yibɔ, woɖɔ kuku eye wokɔ etu aɖe ɖe dzi.

Xɔdɔme nyakpɔ aɖee nye esi eye wotsu aŋɔ ʋi si ɖe eme. Abati aɖe hã le eme eye wokɔ abadzivɔ ʋi da ɖe edzi, sudui aɖe hã le aba la dzi.

Kpovitɔ aɖewoe nye esi. Woɖɔ gakpokuku yibɔ eye wolé etu ɖe asi. Ame aɖewo hã wotɔ ɖe wogbɔ. Kpovitɔla wotɔ ɖe emɔ aɖe dzi. Ati aɖewo hã le woƒe megbe

Esinuɖaŋuɖela ɖewoe nye esia ɖewo lé Ghana flaga ɖe dzi eye gbadagbawo le wo gbɔ, gbadagba ɖeka ɖɔ kuku dzɛ̃ eye asinudɔwɔlawo sa avɔ ɖe ali ɖe atsa vovovowo me.

Amehatsotso aɖewo le kuteƒe eye wotsi atsitre ɖe aɖaka aɖe ƒe ŋkume. Kpovitɔ hã nɔ wodome. ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe ŋkume.

Ame ene aɖewo le modzaka wɔm le atsaƒu to. Etɔ̃ nye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu. Nyɔnulawo do awu amadede vovovowo eye ŋutsu hã do awu amadede ʋie eye wole sɔ ɖe asi.

Aƒe me aɖee nye esi, ŋutsu ɖeka kple ɖevi aɖewo le xɔ aɖe me eye ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe aɖe dzi eye wònɔ nu kom, ɖevia lé fefe fe nu aɖe ɖe asi eye eƒeɖuɖuti aɖe hã le wo gbɔ.

Huyahunya aɖe dzɔ le Amerika kpovitɔwo kple dumetɔwo dome. Kpovitɔwo ɖɔ kuku yibɔ, awu yibɔ kple afɔkpa yibɔ eye amewo hã woɖo awu vovovowo.

Tokɔmetɔ aɖewoe nye esiawo vovovo wodo nu vovovo ɖewo do awu eye amadede ŋɔtaŋɔta le eme ɖeow do afɔwui eye ɖewo medo afɔwui o.

Ɖekɔnu wɔwɔ aɖe edzi yim le ŋutsuaɖewo dome. Ŋutsu aɖewo sa avɔ ʋi ɖe eƒe ali, ɖewo hã wo sa avɔ dzɛ ɖe ali eye ɖewo de dzonu ekɔ eye ɖewo hã wole akpe sim.

Nyɔnu aɖe kple via ye nye esi. Nyɔnua kple ɖevi ɖeka wonɔ nu nyam. Tsi si wokɔ le nu nyam kɔ fufukpɔ eye wodudu ɖe anyiagbã. Wokɔ avɔ amadede bluɔ eye wokɔe kpa ekɔ.

Nudzɔdzɔ alo nyadzɔdzɔ aɖe dzi yim le teƒe aɖe le ame aɖewo domi. Ame aɖewo ɖɔe kuku eye ame aɖewo me ɖɔ kuku o. Ame aɖewo do awu ʋi dzi kple anyi. Ame aɖewo do betekeli eye ame aɖewo do ŋɔti wu.

Ɖevi aɖe nɔ fefem kple kɛtɛkɛ aɖe. Kɛtɛkɛ la le amadede vovovo me abe dzĩ, yibɔ kple gbemumu eye ɖevia mlɔ anyi eye wònɔ nu kom.

Tsƒe aɖee n ye esi kaƒomɔ ele kplɔ dzi. Nuŋlɔti aɖe li. Tsitsi alo gaŋkui hã. Agbale hã wo li eye kɔmpita aɖe hã wo li. Ame ɖowo ƒe asiwo le kplɔa dzi.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewoe nye esia tsɔ woƒe vovoʋeyiyi kɔ le etsi lem le atsiaƒu aɖe to. Ɖewo medo awu o, eye ɖewo do awu amadede vovovowo abe ʋe, yibɔ kple dzẽ.

Lãmesesẽ aboƒoƒo aɖe nɔ edzi yim le nyɔnuvi aɖewo dome. Nyɔnuawo wodo awu amadede vovovowo abe, ʋe, dze kple aŋutiɖiɖi. Nyɔnua ɖeka tɔ ɖe bɔlua gbɔ eye nyɔnuvi ɖeka do awu ʋe nɔ du ƒum be yeaxɔ bɔlua le esi.

Xɔtula nye esia wole dɔ wɔm le teƒe aɖe. Wodo gakpokuku amadede vovovowo abe ʋi, aŋutiɖiɖi kple blɔ eye etsi yɔ mɔ aɖe hã le teƒe.

Dediedzikpɔla aɖewo nye esiawo. Wonye ame etɔ̃. Ɖeka nye gbadagba eɖɔ kuku eye wokɔ ŋɔtsiwu tsɔ ŋɔtsinu. Ele tu lɔbɔ ɖe ɖe asi. Eŋu ʋi aɖe hã nɔ teƒea.

Tsigadzinu awutɔ la aɖewo enye esiawo. Wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe me. Nutɔmɔ nɔ wogbɔ eye wodo awu vovovowo. Nyɔnu ɖeka tso dzidzenu da ɖe kɔme.

Ŋutsu ɖeka aɖe nɔ nu ƒom na nyɔnu aɖewo ku ɖe lãmesẽ ŋuti, nyɔnuawo kɔ taku amadede vovovowo kɔ bla eta eye wotsdo awu amadede vovovowo hã.

Ɖevi ene yi ɖe tɔƒo yi ɖe tsikuƒe wotsɔ tsikunu vovovowo. Eve nye amadede ʋi eye ɖeka nye amadede blɔ eye wo le nu kom.

Bigla aɖewo nɔ xɔ aɖe ɖom. Ɖeka ɖɔ asiwui eye ɖeka hã tsɔ gakpokuku dzɛ̃ aɖe ɖɔ ɖe ta. Ɖeka hã nɔ simiti aɖe kɔm ɖe nane me.

Kplɔ yibɔ adze nye esi. Kplɔ eve li, eye nuŋlɔti eve li. Agbalẽ le nuwo aɖe li eye eƒe amadede le dzɛ. Kɔmpita eve aɖewi hãa wo li eye agbalɖʋẽwo ha wo le.

Asitsatsa aɖe nɔ edzi ye le ame aɖew dome. Kɔga aɖeɖo le teƒea eye ŋutsu aɖe do awu yibɔ, ɖɔ gakui alo tsitsi. Ŋutsu ɖeka hã do awu yibɔ, eƒlɔ ta kolikoli.

Nyɔnu aɖewoe nye esia le nu dzra le asia me. Wole nu vovovowo dzra abe kabedzi, ntosi eye wole awuxe aɖe te. Nyɔnu aɖe va nane ƒlẽ ƒe, edo awu dzee.

Nydzɔdzɔgblɔ la aɖewoe nye esiawo ɖewo lé nuƒomɔ ɖe ɖe asi eye ɖewo ɖɔ gaŋkui eye ɖewo lé kaƒomɔ ɖe asi, eɖewo nɔ nɔnɔme aɖe tso aɖe tso ŋutsui aɖe eye wonɔ gbe biamee.

Afɔkpa nyakpɔ aɖewo le teƒe aɖe si ke wowɔ wo kple amadede vovovowo abe ʋi, dzi, yibɔ, gbe mumu, aŋkpaɖiɖi kpakple bubuawo.

Ɖevi aɖewoe nye esi le fefee kple ŋkuŋuŋu mɔ aɖe, womedo awu aɖeke o, woƒoɖi eye wonɔ dzidzɔ kpɔm. Ɖevi ɖeka kɔ asi de enume eye ɖeka kɔ emɔ la ɖe asi.

Blema nutata aɖewoe nye esiawo, ŋutsu kple nyɔnuwoe, ŋutsuwo saa vɔ ʋe aɖe ali eye nyɔnuawo hã wodo enu ʋe eye wokɔ abɔ dzi.

Eshidɔdɔfɔku aɖe xɔ teƒe aɖe, eŋu eve hã le eme, ŋutsu aɖe kpa ɖevi le dzime eye wònɔ tsia me zɔm, tsia se eƒe koloe me.

Mɔɖaŋunyala wɔme ene. Ŋutsu etɔ̃ nyɔnu ɖeka wonɔ tame bu be ale woawɔ emɔ aɖee. Nyɔnua kɔ nane kɔkɔ tsɔ eta eye ŋutsuawo do awu amadede vovovowo.

Agbadɔ te aɖe enye esi, zikpui aɖewo le eye kplɔwo hã le teƒea, akaɖi hã le, ati aɖewo le, eye agbawo aɖewo ha le kplɔ dzi, kplu aɖewo hã le kplɔ dzi.

Ŋutsu aɖewo nɔ ablɔ lɔm. Wodo awu amadede vovovowo abe dze, yibɔ, ʋi kple bubuawo eye wogaɖɔ kuku amadede vovovowo abe dze kple ʋi.

Ɖevi aɖewoe nye esiawo le fefem le ƒuta, wole abe ame atɔ̃ ene eye wodo awu amadede vovovowo abe ʋe, dze kple amadede blɔ eye wole afɔ bɔlu aɖe ƒom.

Asinudɔwɔla aɖee nye esia ebɔbɔnɔ le asinudɔwɔwɔ aɖewo gbɔ, asinudɔwɔwɔ aɖewo le amadede vovovo me, wonya kpɔ eɖewo nye amadede watawata dzɛ̃ hã le wo me ʋi hã le wo me.

Mɔnyala aɖewo le teƒe aɖe eye wole dɔ aɖe wɔm. ame at wole anyigbã eye etɔ ɖɔ gakpo kuku dz0 eye ame mamlɛ aɖewo le dziƒo le edɔa ɖe wɔm.

Nyɔnu nufiala aɖe kple sukuvi aɖewo le sukuxɔ me le nu srɔ̃m. Sukuviawo do awu vovovowo, sukuvia aɖewo si nanewo ɖe emo eye eɖew hã kɔ abɔ dzi henɔ dzidzɔ kpɔm.

Amehatsotso aɖewoe nye esia le ameɖibɔ aɖe me. Ɖevia le wo dome. Aɖake ɖe le wo ŋgɔ. Seƒoƒo aɖe le aɖaka dzi. Wodo nu yibɔ eye ɖewo hã le awu ʋe yibɔ ɖe asi.

Xɔme nya kpɔ aɖe enye esi. Seƒoƒo vovovo aɖewo le. Amedada ʋi le xɔa me. Kaɖi hã li. Zikpui bɔbɔ aɖewo hã woli. Suɖui aɖewo hã wole zikpuia me.

Sukuvi aɖewo nɔ dzɔdzɔme nunya labolatrixɔ me. Wonɔ nu srɔ̃m eye wo katã wodo awu ʋi. nyɔnu kple ŋutsuwoe eye nyɔnu ɖeka ɖɔ tsitsi alo gaŋkui.

Mɔzɔla aɖewoe nye sia le mɔ zɔm le yameŋu aɖe me. Ŋutsu ɖeka do awu bɔlɛgbɛ ʋe eye wòɖɔ kuku. Nyɔnu aɖe hã nɔ anyi ɖe egbɔ. Enɔ alɔgbɔnu ko eye wòɖɔ tsitsi. Ŋutsu aɖewo hã woɖɔ tsitsi

Atsãkuwɔva ɖe nɔ edzi yim le ŋutsu aɖewo dome le teƒe aɖe. Ŋutsuwo do awu ʋi dzi kple anyi eye woɖo kuku. Wobɔbɔ eye aɖaka ɖe nɔ woƒe afukpo kpo dzi.

Ɖevi ƒometɔ etɔ̃ aɖewoe nye esi, ɖeka kɔ ɖeka le ata dzi eye medo awu aɖeke, ɖeka de mo eto eye wònɔ anyigba kpɔɔ.

Ekuwɔwɔ aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe, netiwo le teƒa eye amewo do awu yibɔ eye wokɔ amekukuɖaka ɖe eta, amekukuɖaka la le akpaƒe nɔnɔme me.

Mɔɖaŋusrɔ̃la ene aɖewoe nye esia. Wodo awu amadede vovovowo. Wonɔ anyi ɖe ekplɔ̃ aɖe ŋu eye wonɔ mɔ aɖe wɔm. Kɔmpiuta ɖeka aɖe hã le ekplɔ̃ la dzi.

Akikezaza ƒe nu fafia nɔ edzi yim le nyɔnu etɔ̃ aɖewo dome. Nyɔnu ɖeka nɔ zikpui yibɔ aɖe me eye wòdo dziwui ʋi, eɖɔ gaŋkui eye wònɔ nu fia nyɔnu eve aɖewo.

Ame atɔ̃ aɖewoe nyue esiawo nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me. Wodo awu amadede vovovowo. Nyɔnu etɔ̃ eye ŋutsu eve aɖewo le wo dome eye wole xɔ ʋi aɖe me.

Mɔzɔla aɖewoe nye esi le tɔdziŋugã aɖe me. Eɖewo le tɔdziŋua ƒe edziƒo eye ɖewo le anyigba. Wodo awu amadede vovovowo abe ʋi, dzi, yibɔ, kple bububawo

Fetridetsi nyakpɔ aɖee nye esia, ami dzɛ le dzi, akplekɔ ɖeka le edzi, gbɔebese ene le edzi, akɔtɔ eve le edzi, nudonui aɖewo le edzi eye wòle agba ʋi aɖe me.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le ŋɔnudzrɔƒe. Amerika flaga hã le ŋɔnudzrɔƒea. Kpovitɔ aɖe hã tsi atsitre ɖe ŋɔnudzrɔƒea. Nyɔnu ɖeka aɖe hã tsi atsitre ɖe ŋɔnudzrɔƒea.

Tokɔ aɖe me alo ame hatsotso aɖewo enye esi. Wole zɔzɔm le lɔrimɔ aɖe dzi. Wodo awu vovovowo abe ʋi, dzɛ̃, eye ɖewo hã do kuku. Dziƒoxɔ aɖe hã le teƒea.

Kunuwɔwɔ aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe, ameha vovovowoe le kua teƒe, ŋutsu kple nyɔnuwoe, eɖewo ɖɔ tsitsi eye eɖewo do awu vovovowo, nɔnɔmetalawo hã le teƒe, wotsɔ aflaga da ɖe aɖaka la la dzi.

Ɖevi kple ŋutsu aɖe woku ɖe ŋu aɖe ƒe megbe ŋuti. Ŋutsua ɖɔ tsitsi eye amadede si ŋua ŋutie nye yibɔ kple aŋgba ɖiɖi.

Ame ade aɖewo le ameɖibɔme. Woɖi amea vɔ eye wole eke ɖum le edzi. Ene nye ŋutsu eye eve hã nye nyɔnu. Eve ɖɔ kuku eye ene meɖɔ kuku o. ame ɖeka ɖɔ gaŋkui.

Kpovitɔ nyɔnu aɖe enye esi le ame hatsotso aɖe ta kpɔm le lɔri alo ŋu mɔ dodo aɖe dzi. Nyɔnua ɖɔ kuku, eɖɔ tsistsi, ebla watsi le alɔnu eye kaƒomɔ hã le asi nɛ.

Nuwɔwɔ aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe. Aɖaka aɖe nɔ ŋgɔ na ame aɖewo. Wodo awu yibɔ eye kpovitɔ aɖe hɔʋ nɔ wo dome. Seƒoƒo aɖe hã nɔ teƒea.

Lãmesẽ ampetutu aɖe nɔ eedzi yim le suku nyɔnuvi aɖewo dome le suku aɖe. Wonɔ ampe tum eye eŋu eve aɖewo tɔ ɖe teƒea, ɖeka ƒe amadede enye ʋe.

Dzɔdzɔmefɔku gã aɖe dzu si ke nye anyigbaŋuŋu si mu xɔwo kple atsiwo eye lilikpo hã do ɖe xexea me yibɔ.

Nyɔnu aɖewoe nye esia nɔ anyi ɖe kplɔ̃ aɖe ŋu le nu ɖum. Nuɖuɖu vovovowoe le kplɔ̃ la dzi. Seƒoƒo hã le xɔa me. Nyɔnuawo do awu amadede vovovowo.

ŋutsu aɖe le dɔwɔm tso ɣe ƒe mɔ aɖe ŋuti le anyigbã éda ɣe ƒe mɔ la lè gbe alewodzi, ŋutsu la dó awutewui yibɔ aɖe

Ŋutsu eve aɖewo nye esia wole akpa si me. Ŋutsua ɖeka ɖɔe kuku yibɔ eye wodo asiwuie dz0. Edo afɔkpa hã yibɔ, eye awu si wodo la hã le yibɔ. Ɖeka ɖe hã le asuwuie ɖe ŋgɔ eye wotsi atsitre.

Nyɔnu eve wosa avɔ si ke amadede vovovowo le ɖe ali. Wotsi atsitre ɖe atikutsetse vovovowo gbɔ.. Atikutsetse ɖewo ƒe ŋkɔe nye, tadi, aŋtsi, atɔtɔ, akɔɖu kple bubuawo.

Lamese afɔbɔluƒoƒo aɖe nɔ edzi yim le ɖevi adre aɖewo dome. Ade do awu eye ɖeka medo awu o. Ɖeka si medo awu o la le bɔlua ƒom kple ŋuse eye mamleawo hã wobe yeaxɔe le wo si. Wole bɔlua ƒom le etsi me.

Ameha eve aɖewoe nye esiawo le eɖɔ abo ƒom, wodo awu amadede vovovowo, edzekula aɖe hã le wo gbɔ, edo awu ʋe eye wòtsi atsitre.

Ŋuƒoƒo kplɔ ʋeɖuɖu aɖe le adzi yim le ŋutsu eve aɖewo dome le teƒe aɖe. Ŋutsu aɖewo nɔ ŋuƒom eye ɖewo hã nɔ ʋe ɖum. Ŋutsu ʋeɖulawo ɖe wotsɔ afɔ ɖeka dzi eye exɔ go aɖe le teƒea.

Moslemitɔ ɖeewo le nusrɔ̃m le teƒe aɖe. moslemi nufiala aɖe le nuŋlɔm le kpe yibɔ aɖe dzi eye moslemiviawo bɔbɔbnɔ anyi.

Ame ade aɖe nɔ amekuku aɖe ɖim le teƒe aɖe, lɔ̃ri alo ŋu ʋe eve ɖe nɔ wo gbɔ, woɖo awu legbe eye asiwu ʋe aɖe le asi na wo. Wobla ŋɔtinu eye wobla ta hã.

Nyɔnu aɖe nye esi le dekɔnu nuɖuɖu aɖe wɔm. Ebla ta eye wonɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi. Eɖo nane dzidzi enua ɖewo bi eye wolɔe kɔ da ɖe agbadze aɖe dzi eganɔ eɖe tsom kple ehɛ.

Amehatsotso aɖewoe nye esi le mɔ zɔmle tɔ dzi kple tɔdziŋu. Eɖewo nye ɖevi, eɖewo nye ŋutsu eye eɖewo hã nye nyɔnu. Ɖewo nɔ anyi eye ɖeviawo tsi atsitre.

Nuteƒe aɖee nye esia, ame etɔ̃ aɖewo le, eve do awu ʋe ɖeka medo awu ʋe o, ɖeka lé nuɖuɖu aɖe ɖe asi le agbagbadze aɖe me eye wònɔ nu kom.

Ame aɖewo nye esiawo. Ŋutsu aɖe li eye ɖevi eve aɖewo hã wo li. Nyɔnu ɖeka aɖewo hã le anyigba eye wobla ta yibɔ. Nyɔnu ɖeka hã nɔ mɔlu kum le gaze aɖe me eye wo nɔ tsɔtsɔ ne nyɔnua.

Mɔɖaŋunyala ade aɖewo le dɔ wɔm tso mɔ aɖe ŋutsi. Wodo awu vvovovowo. Eve ɖɔ kuku eye kletifu aɖe hã le wo gbɔ.

Ameha ɖewoe nye esiawo le lamesefefewo wɔm. Wo bɔbɔnɔ anyi. Nyɔnu ɖeka tsi atsitre eye ŋutsua ɖe hã le egbɔ. Exɔa ɖe hã le teƒea. Nyɔnua kɔ abɔ ɖeka do ŋgɔ wo nɔ nya gblɔm na ame aɖe.

Dzidzɔkpɔkpɔ le edzi yim le xɔ aɖe me. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpi yibɔ me eye wo ɖewo do awu dzẽ. Ŋutsua ɖe lé nuƒomɔ ɖe asi eye wònɔ enya ɖɔwo gblɔm na ameha aɖewo

Gbɔɖemeƒe aɖee nye sia, enyakpɔ ŋutɔ. Atsileƒe le, enɛtiwo wo le. Wo kɔ amadede ʋi kɔ si ɖe enɛa ƒe gɔme eye ame aɖe le agbadɔ aɖe te.

Nuɖuɖu dzidzɔkpɔkpɔ aɖe nɔ edzi yim le ame ha aɖewo dome abe ɖevi, ŋutsu kple nyɔnu eye wokɔ avɔ ʋe futafuta aɖe tsɔ ekplɔ la dzi. Kadi vovovowo hã nɔ wo gbɔ eye wonɔ nu ɖum.

Dunyagblɔla aɖewo le sewɔƒe takpekpe aɖe me le xɔ aɖe me kaɖi aɖewo le exɔa me. Xɔame nyakpɔ eye amadede vovovo aɖewo li abe dzɛ̃gbemumu kple bubuawo.

Tomenukuku aɖe nɔ edzi yim le teƒe aɖe, mɔɖaŋunyala aɖewo nɔ asitrɔm ɖe mɔ aɖe ŋuti. Wo ame eve woɖɔ kukui ʋe eye ame mamleawo woɖɔ kuku amadede vovovo.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi hele botokɛ tɔm eye nyɔnu bubu hã nɔ anyi ɖe eƒe emegbe wole vi ɖe asi nugo yelo aɖe le nyɔnu yike ne botokea tɔm gbɔ eye kusi kple gagbawo hã le ekpe dzi le fi ma.

Mɔzɔŋu aɖewoe nye esiawo, ɖewoe nye ahalikɔputa eye ɖewo nye ŋu, ŋuawo le amadede vovovo aɖewo me abe ʋe, dzɛ̃ kple yibɔ ati aɖewo hã le teƒea.

Gbadagba aɖewoe nye esiawo le zɔzɔm. gbadagba ŋu aɖewo hã le wodo mi. Wole zɔzɔm le lɔri alo ŋu mɔdodo aɖewo dzi. Gbadagba ɖewo ɖɔ gakpo kuku.

Lãmesẽ fefe aɖewo nɔ edzi yim le teƒe aɖe le ame aɖewo du me. Ɖewo nɔ abo ƒom eye wodo awu amadede vovovowo abe ʋi, dzɛ̃ kple bubuawo. Eɖewo hã wodo afɔkpa.

Afɔkua ɖe dzɔ ɖe mɔdodo aɖe ŋuvi aɖewo dome. Ŋuviawo kaka keŋkeŋ. Ɖeka ƒe amadede nye ʋi eye ɖeka ƒe amadede nye bluɔ. Ŋu dzɛ aɖewo hã nɔ wogbɔ yike nye dzotsilawo ƒe ŋu.

Ameha aɖewoe nye esiawo le dɔ wɔm le xɔtuƒe aɖe, wolé gagba le ta, wodo awu vovovo eye wobla eta, ɖewo le zɔzɔ eye wolé gagba hã ɖe asi.

Agbledela nyɔnu ene aɖewoe nye esiawo. Wonɔ anyi eye wonɔ ku ɖem le ntosi aɖewo me. etɔ̃ do awutewui eye ɖeka medo awutewui o eye ɖeka hã ɖɔ asiwu.

ame hatsotso vovovowo yiɖe si kuƒe le teƒeaɖe ɖevi le wodomɛ nyɔŋu le wodomɛ eye ŋutsu hã le wodomɛ sikuʋuaɖe hã le wóƒe megbe eye wókɔ si kunu vovovowo abe aŋeto gagba gakple nu.vovovowo

Dedienɔnɔkpɔlawo kɔ amekukuɖaka ɖe ɖe abɔta. Amea ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo bla ŋɔtiwu ɖe ŋɔtinu. Ghana flaga le aɖaka ŋu eye seƒoƒo aɖe hã le aɖaka dzi.

Mɔɖaŋuɖɔwɔla etɔ aɖewo le xɔ aɖe me. Ɖeɛka nye ŋutsu eye ɖeka hã nye nyɔnu. Wole agbalẽ aɖe le asi. Eye ŋutsu kple nyɔnua nɔ agbalẽ la me kpɔm. Mɔ vovovowo le kplɔ dzi na wo.

Ame gbogbo aɖewo nye esi le dɔ wɔm le mɔligble gã aɖe dzi. Wosu gbɔ eye ɖewo tsɔ awu ʋi kɔ tsɔ ta. Awu ƒe amadede ɖewo nye gbemumu, dzɛ̃, ʋi kple bubuawo.

Lãmesesẽ kɔdada aɖe nɔ edzi yimle am eve aɖewo dome, ɖeka do godoe yibɔ eye wòdo awutewui dze eye woŋlɔ̃ Ghana ɖe akɔta nɛ eye wòɖɔ kuku dze, ame ɖeka hã ɖɔ asiwui ye.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe eye ame ene aɖewo ɖɔ asiwui dzɛ̃ wonɔ kpekpem le afɔkutɔwo ŋuti. Kpovitɔwo ƒe ŋu hã nɔ teƒea eye ŋu aɖewo le amadede ʋi me.

Dunyagblɔla aɖewo le exɔ aɖe me. Woɖɔ ŋɔtiwu eye awu vovovovowo abe dze, yibɔ, amadede blɔ kple bubuawo eye wonɔ nya aɖe ŋlim.

Mɔɖaŋunyala ŋutsu atɔ̃ aɖewoe nye esi wo le ŋudoɖeŋu aɖe gbɔ eye eve ɖui gakpo kuku aɖe eye ɖeka hã ɖɔ kuku yibɔ. Ɖeka meɖɔ kuku o.

Kuteƒe aɖee nye esi. Ŋutsu aɖewo da avɔ yibɔ ɖe abɔ eye ɖewo ha le ŋuƒoƒo aɖewo ɖe ta. Ƒuxɛ gã aɖewo le teƒea. Ɖeka ƒe amadede le yibɔ eye ɖeka ƒe amadede hã nye dzɛ.

Asinuɖaŋunumeme aɖewoe nye esiawo. Wo katã wodze klo eye wole ekpe aɖewo ɖe enu hele kukum. Wo katã wole amadede yibɔ me eye wo katã wosa avɔ ɖe ali.

Awusatɔ aɖewo tsi atsitre ɖe woƒe gbedoxɔ gbɔ. Wodo awu amadede vovovo abe ʋe kple dzɛ̃eye woɖɔ kuku amadede vovovowo abe ʋe, dze kpakple yibɔ eye eŋu aɖewo hã nɔ afi ma.

Ame hatsostso aɖewoe nye esia, eɖewo nye ɖeviwo eye ɖewo hã nye ametsitsi, ametsitsi aɖewo nye yevuwo eye ɖeviwo wonye ame yibɔ, ɖeviwo le awudodo vovovowo me.

Mɔzɔŋu eve aɖewoe nye esiawo. Ɖeka ƒe mamadedee nye blɔ eye ɖeka ƒe amadede nye dze. Wole nu dzi aɖewo dzi. Amea ɖewo hã le teƒea. Ɖewo do awu yibɔ.